Abantwana beskolo nxa utitsha engekho loba ekhatshana balokuthatha amatshoko eskolo bedlalise ngokube bebhala emdulini laphabafikela khona izinto kwesinye isikhathi ezingaqedakaliyo kwesinye isikhathi bayabhal' int' ezicacayo.

Umnyango ovaliweyo, umnyango uvalwa nxa kungela muntu phakathi kwaleyo ndlu kumbe nxa kugodola kumbe umuntu efuna nje indawo efihlakeleyo ukuze athole ithuba lokwenza izinto zakhe kungela omphazamisayo

Umakanika ukanika umdududu. Ewukanika lapho kulabafundi abafundayo kuye ukuthi kwenziwa njani njalo yiziphi izikhali ezisetshenziswayo kulokho.